Mituka ya langi ya mbwe , na mutuka ya langi ya moyindo.

Awa bazo lakisa biso, sani ya pembe ezali na nduka batiya mbisi ya ko kawuka na kwanga, na mwa pilipili pembeni.

Mwasi asimbi molangi ya pembe ya mafuta ba pakolaka na nzoto.

Ba sani ya pembe, kwanga, makemba, musuni, mbisi, tomati.

Ndaku na efelo ya langi ya pembe na ekuke ya Langi ya mbwe.

Zamba. mutu akangi foto na nyama, n'a ba nzete ya pondu.

Mwana mwasi akangisi suki ya langi ya moyindo alati pe biloko ya matoyi ya langi ya pembe

Bikuke ya langi ya moyindo na nzete ya makasa ya langi ya pondu.

Basi ya moyindo, basi ya moyindo basi ya moyindo.

Ba fololo ya pembe na motani na makasa ya pondu na kiti mibale ya pembe.

Bendele ya lilala, pembe, pondu, n'a boule ya bonzinga.

Mwasi alati biloko ya matoyi bakangi ye suki.

Sani eza likolo ya nzungu nyoso eza na likolo ya mesa.

Motuka ya mbwe na motuka ya bonzinga.

Mibali batelemi balati bilamba ya bonzinga na motani.

Mibali bazo beta ndembo.

Buku ya Bana mikie ya langi ya pembe na langi ya bonzinga na langi ya motane.

Mutuka ya langi ya mbwe, ezo leka na nzela.

Mituka ya pondu na pembe

Ndaku ya pembe !

Ekuke ya pembe na matiti ya pondu.

Buku ya bana mike, ko lakisa bango ba nyama.

Buku ya Bana mikié ya langi ya pondu, langi ya motani na langi ya chokola.

Mapapa ya lilala na moyindo.

Ba nzete ya milayi na makasa ya langi ya pondu na matiti ya langi ya pondu.

Mwana mwasi alati elamba.

Kiti ya libaya ya chokolat na mesa ya libaya ya chokolat.

Bana kelasi balati bilamba ya bwe.

Ndaku ya pembe na ekuke ya moyindo.

Loso madesu na musuni

Batu batelemi bazo tala misusu bazo leka.

Bana balati bilamba ya mbwe na bozinga

Mutuka ya langi ya bonzinga ekufi pembeni ya efelo ya langi ya pembe na ba nzete ya makasa ya pondu.

Kwanga, mosuni na pili pili ya motani ya pondu na ya mosaka.

Mwasi atelemi alati elamba ya motane, sakoshi ya mosaka na suki ya moyindo na motane.

Sapatu ya moyindo

Milangi ya masanga yalangi ya skokola na langi ya pondu na bimeleli na masanga nakati .

Mobali atelemi na matiti ya pondu alati sakoshi ya bonzinga.

Molangi ya mafuta ya cocoti ya ko lambela.

Ba beti ndembo batelemi balati bilamba ya pembe na moyindo.

Kisi po na bana.

Bana kelasi balati bilamba ya bozinga na moyindo.

Mwasi atelemi na suki ya motane na elamba ya moyindo.

Ebendele ya mboka ya somali, langi ya bozenga na monzoto ya langi ya pembe.

Mwana mwasi ya moke azokoma

Sani ya pembe na likasa ya langi ya pondu, mbisi ya kokalinga, tomati ya motane.

Bana kelasi baza na kati ya kelasi bazotanga pe balati bilamba ya bana kelasi oyo ezali na langi ya kaki, ba misusu balati bilamba eza na langi ya bozinga.

Ba mboloko ya chokola ba telemi na zelo ya chokola bazo mela mayi ya ebale.

Mwana mobali ya moyindo azobongisa ndaku ya pembe.

Lilala ya langi ya pondu na avocat ya langi ya pondu na ananasi ya langi ya chokola.

Mibali bavandi n'a kiti bazo solola.

Sani ya pembe, likemba yako kalinga, masangu ya kolamba na musuni.

ndaku ya bwe na ekuke ya moindo

Ndaku ya langi ya mosaka na ba pembeni matiti ya langi ya pondu na ekuke ya langi ya moyindo.

Bakuli moko ya pembe ezali bongo na pondu ya madesu. Bakuli mosusu ya bozinga eza na loso, pondu ya madesu na mwa pili pili.

Suki yakokanga ya moindo

Bendele ya bonzinga, pembe, na minzoto ya bonzinga.

Sani ya pembe .

Mobali alati bilamba ya langi ya chocolat na Langi ya mwindu, atelemi pembeni ya mituka ya Langi ya pondou na Langi ya pembe.

Sani ya pembe makemba Yako tokisa mosuni basangisi na matungulu na pili pili ya pondu.

Masangu ya langi ya pembe na makasa nango ya langi ya pondu.

Bana mikie ya moyindo mibale bavandi nase balati bilamba Moko alati mapapa mosusu aza makolo ngulu

Bendele ya pembe bonzinga na motane.

Fumbwa ba sangisi na musuni na safu.

Mibali ya moyindo, ba lati sokoto.

Zamba na ba nzete ya pondu na makasa ya pondu.

Buku ya bana mike ya mathematiki ya langi ya pondu

Ba makasa ya langi ya pondu na fololo ya langi ya longondo.

Motuka ya pondu na pembe, na motuka ya pembe.

Motuka ya moyindo, motuka ya moyindo.

Mobali azo tambola alati elamba ya moyindo.

Bendele ya pondu motani na monzoto ya mosaka na mosaka.

Buku ya ko tangisa bana, ya langi ya bonzinga na langi ya motane.

Mulangi ya mayi ya sukali ya langi ya mosaka, langi ya moyindo na langi ya chokola.

Koyi azo mela mayi.

Kisi pona kopesa nzala.

Mobali azo tindika pusu ya manzanza na ba bidon ya langi ya mosaka na kati.

Ba kiti ya langi ya moyindo.

Lumba lumba ya langi ya pondu ezo bota na mabele.

Loso ya pembe, na tomati ya motani, likolo makemba ya chokolat, na liboke ya pondu.

Mutuka ya pondu na pembe .

Mayaka ya kingo ya langi ya motani, ya bonzinga, ya pembe, ya lilala, ya mosaka.